AAh hantu hasa nabi cane nta suku bakihakorera umenga ni aho bahevye ariko abantu bamwe bamwe barengana bahora bagenda kuhihagarika bakavayo bariko barahidogera.

Ubuzu bwa sugumwe bwa kera bwamaze gusaza. Bwose bukwiye kubomogwa bagashiraho bushasha kugirango dushobore kwirinda ingwara zituruka ku mwanda cane cane Amacinya na Korera ; tugashiraho bushasha n'amazi kugira ngo abavuyeyo baze barakaraba.

Umumenyerereza wa bano bakinyi ariko arabagisha inama y'ukuntu baja kwitwara mu rukino kandi abasaba yuko bokinana umwete kandi bagashiramwo urupfasoni kugira ngo bashobore gutahana intsinzi.

Isuku riba rikenewe ahantu hose ahakorerwa ibikorwa bitandukanye kandi igihe haba hari isima ishaje usanga hanyerera rero bisaba yuko boza barayahindura.

Aho gutera ibiti vyamavoka vyinshi, n'ibindi vyamwa bitandukanye, kubera ubu hasigaye hari inganda zikoresha ivyo vyamwa, mugukora ibintu bitandukanye.

Aha hantu utuzu twa surwumwe badushize ahantu hiherereye. Ariko ntawoshobora kuhazimira kubera barashizeho akamenyetso kerekana bamwe bose iyo bashobora kwinjira niyo zitumbereye.

Ibikoresho bakoresha ahahantu vyose baza kubibika ngaha kandi hari namazi atari makeya kugirango abahejeje gukora bose bace bakaraba baje gutaha mungo zabo basaneza

Iyo hariko haraba inkino zitandukanye, abanyagihugu benshi baragenga kuzirorera. Kubera barabikunda, ugaca usanga kukibuga huzuye abantu benshi, bamwe baba bacambaye imyambaro y'akazi.

Twiteho isuku abo tuba hose cane cane abatumbereye akazu ka sugumwe kubera harinjirayo abatandukanye kugira ngo dushobore kwirinda zangwara zituruka kw'isuku rike.

Ikikirasi bariko baragisuburamwo impande zimwe zimwe, kubera carashaje, baza barabomora bongeramwo ibintu bishasha cane cane inkingi zihagashe nizo zihagumya irishure.

Ahantu hasa nkuko bahahevye kubera hari umwanda mwinshi kandi harashaje rero abantu baza barahagenda bohava bahandurira ingwara zituruka kwisuku rikeyi baze bahasubiremwo canke bahahebe.

iri shuri ririmwo udutebe twiza kandi dusizirangi turacyari dushasha abanyeshuri bahiga basize amashakoshi yabo n'ibindi bikoresho kubera bagiye mu gikorwa cyo kurima mu mirima

ayo mazi bashyize ngaha abantu bakunda gukaraba ntiyigera akama keshi nta woza ngo ayabure kandi ari n'ahantu bakorera isuku ryinshi gihe cose abwiyeyo usanga hasaneza

Iki giti c'ivoka giteye inyuma ya rino rugo kiratotahaye, gifise ibibabi vyiza kubera kiri abantu bakunda gusuka imyavu, n'ivyamwa bivako usanga navyo nyene biryoshe.

Ahantu ntibahitayeho cane ngo bahakorere isuku, haramaze kwirabura. Kandi abahinjira bashobora kuhandurira za ndwara zituruka ku myanda, nka korera, inzoka, kandi na bo bagaca baja kuzanduza abanyagihugu.

Ubu ndatembera mbona ahantu hicaye abantu benshi bamwe bari haruguru abandi hepfo nkama niho nabaza bacabambwira y'uko ari ahagomba habere amahiganwa y'umupira w'amaguru rero baje kubashyigikiya

Ubu harateye indwara nyinshi zituruka kw’isuku rike, niyo mpamvu umuntu wese ahaba akwiye gushiraho aho boza barakarabira cane cane mubibanza bihwaniramwo abantu benshi cane.

Nabagabo batatu bariko batirenganira hirya yaho hari ikibuga co kwinonora imitsi niho babona umupira ubaziye wamaboko kandi bari bazi kuwukina umwe yaciye aduza amaboko kugira bashobora kuwukubita.

ububuzu bwubwiherero busa nabi cane kandi burashaje bukwiye kubomorwa bakubaka ubundi kugira ngo abinjirayo ntibaze bahagirire ikibazo ngo bubomoke hama bagweyo

Ubunye ahantu henshi basigaye batandukanya ubuzu bwa surwumwe, iyo bagiye kwiherera, ubu ntibakija hamwe abahungu bafise ubwabo abigeme na bo bakinjira ukwabo.

Ahantu bahwanera abantu benshi ku buzu bwa s gumwe barashirako ikimenyetso c'umuhungu canke c'umukobwa cerekana bamwe boseho binjira igihe bagiye kwihagarika.

Iki kibuga ni ciza cane cubatswe mu buhinga bugezweho abenshi baraza kuhinonorera imitsi, kandi ugasanga hari inewe, ariko baragira amahiganwa abenshi bakaza kubarorera yabo bakuze canke anta ubabonaho.

Kwinonora imitsi n'ingenzi kuri bose yaba abato canke abakuru ; abahungu n'abakobwa kugira ngo dushobore kwikingira ingwara nyinshi kandi dushobore no kuramba.

Abana babahungu nibo baribaramutse baza gukina umupira wamaboko kandi ukundwa nabantu benshi kubera abari baje kubashigikira ntibari bakeyi cane kandi batashe batsinze

Urwaruka rwishi rusigaye rukunda kwinona imitsi rugakina inkino zitandukanye hari igihe bahura n'abandi bavuye ahandi kugira ngo babaze guhiganwa ugasanga hariho abatahanye intsinzi bakaba n'ubushimi

Ahantu henshi hahurira abantu batandukanye, barubaka ubuzu bwa surwumwe kandi bagashirako ikimenyetso cerekana bamwe bose aho binjira, ariko ugasanga nk'amadirisha y'aho barayamenaguye.

ahantu hahora hari ubuzu bwasugumwe mugabo ndabona barahebye kuhakorera rero bakwiye kuhashyira umuryango kugira ngo ntihagume hasa nabi bakarindira igihe cyo kuhakora n'icagera

Uno munsi niho hatangura amahiganwa y'inkino zitandukanye, hariko hakina abakina umupira w'amaboko, kandi ndabona yuko n'abaje kubarorera baraberewe cane bizeye yuko aribo baza gutahana intsinzi.

Umupira w’amaboko urakundwa cane ukinwa n’abahungu n’abakobwa ,usanga Bari no mumwambaro usa ,kandi abenshi Baraja kuwurorera ndetse n’abavyeyi bakareka abana babo bakaja muriyo myimenyerezo.

Umupira w'amaboko urakundwa nabeshi, mugihugu cacu c'uburundi, usanga bawitaho bakambara n'umwambaro usa kandi iyo bagiye mumahiganwa nibo batahukana intsinzi.

Abana b'abakobwa basigaye bakunda kwinonora imitsi bakagenda mu nkino zitandukanye, ababveyi bakabareka. Ariko aba kera ntibemerera abigeme babo ko bagenda kwinonora imitsi, baca bibaza ko baja mu ngeso mbi.

Aha hantu kenshi usanga hakoraniyeho abantu benshi baza kwimenyereza mubijanye n'ugukina inkino zitandukanye. Iyo abavyeyi abana babo babahaye imirimo bakora muhira akenshi usanga bayikoze bihuta kugira ngo bagende.

Aba bakinyi b'umupira w'amaboko baraberew cane Kandi bose bambaye umwambaro usa. Uno musi baramutse bafise urukino n'abandi bavuye niyindi ntara Kandi abenshi Baraza kubarorera kubera barabakunda cane.

Isuku riba rikenewe, aho tuba kugira ngo inzu zacu ntidusange zarirabuye hagiye ko ibintu vy'inyonko kubera haba haca amazi cange imvura ikaba ihashikira.

Kunonora imitsi ni ingenzi kuri bose yaba abakuru n'abatoyi rero duhimirize abana bacu n'abavyeyi kugira ngo baze baragenda gukinirayo kugira ngo bongereze imisi yo kubaho.

Ubuzu bwa sugumwe bwose bushaje ni ukububomora kubera buzana umwanda mwishi, ugasanga uriko urashika no mu banyagihugu bahegereye, bagaca bandura za ngwara zituruka kw'isuku rike, cane cane nk'amacinya, korera hamwe n'inzoka.

Ubuzu bwasugumwe bushaje bigoye nokujamwo kubera ntasuku barakorera akenshi niho bakunda kwandwa za ngwara zituruka kumwanda.

Amazu abantu baja kwihagarikamwo burashaje cane, bukwiyeko bobubomora bakubaka bushasha kubera abahahwanira ni benshi cane ntibiborohereza kuhinjira kubera haramaze kubomagurika.

Umwana yaje ngaha kugira ngo umwigishe ukuntu bashobora kuvanga ibiti bitandukanye, iyo bashobora kuja mu ndimiro canke bashobora gukoresha mubindi bitandukanye.

Ikigo kininiriya cagutse kirimwo amazu menshi, bakorerayo ibintu bitandukanye, rero uwahubatse yaragize neza kurera yarashizeho ca gucuma kizimya umuriro mu gihe biba biyadukije.

Aha hakorerwa ibintu vyinshi, hari imiti itandukanye baba bariko barahavangira. Rero uhakorera n’ukuba maso kugirango ntashobore kwandura. Haba harimwo ubumara kubera vyinshi nkibikora mundimo biba vyanduza cane abantu.

Icumba c' ubushakashatsi harimw' abanyeshure n' umwarimu wabo yambay' itaburiya yer' imbere yabo hari 'mez' irimw' imiti itandukanye' umwe mubanyeshur' arikuvang' imit' afis' agacupa karimw' umut'utukura n' akandi gacupa kabonerana, abandi bari kuraba n' ukwitegereza can' ivy' arigukora.

Iki kirasi nikininiya cane kandi abana bahiga ni benshi cane, rero kugira go birinde impanuka z'umuriro, barasizeho icuma gishobora guca kizimya igihe wadutse.

imiti itandukanye ikora mu ndimo usanga myinshi bayishira mutubido canke mu macupa arumije neza igihe bageze kuyikoresha bagaca bayivangavanga bakayitwara

Imiti nenshi ifumbira ibiterwa ironona amagara y'abantu ni yo mpamvu abariko barayivanga bayitegura ngo bayijane kuyikoresha baba bambaye uwufuka munwa kugira ngo bikingire.

Inzu nyinshi usanga umuntu umwe bazubakisha amatafari aturiye kandi ugasanga namazi ziyafise munzu hamwe namatara ubu unye ntamuntu numwe akiba ahantu hadasa neza canke hubakishijwe amatafari yivyondo

Umunyeshuri ariko ariga mu gisata c'ubuvuzi, igihe agomba aheze amashuri, aragenda kwa muganga bakamumenyereza kuvura, kugira ngo aze agende gukora akazi abizi neza.

Abigisha, bigisha ivyerekeye ivy'ubutabire baba bafise ahantu hiherereye, bashobora kuza kuvangira imiti itandukanye, kandi iba ifise ubumara budasanzwe, ni yo mpamvu aho bakorera atamuntu numwe, apfa guhinjira atabifitiye uruhusha.

Ahantu hari amamashini atandukanye, harimwo ayo bakoresha mu kumanika ibintu bifise inguvu cange mu kubimanura; kandi harimwo nayashobora gukata ibindi vyuma.

Mububiko bwibitabo haba hakwiye gukorerwa isuku ntabindi bintu biba bikwiye kuhaja nkibikarato vyinzoga amabido indobo ivyo vyose biba bifise ikibanza vyagenewe

nahantu hari ibitabo vyinshi bitandukanye kandi hariho nimpapuro zimwe zera namakaye asanzwe ushaka araza akaba arateramye bakamuha icaba arasoma

Ibitabo bibitse ngaha anye biracari bishasha ivyinshi usanga bikorerwa mugihugu c'ubushinwa, kandi igihe ushaka igitabu carico cose cogusoma, uragisangayo.

Nahantu hari ibitabo bitandukanye iyo ushaka ico kuba urasoma uragenda ukiyandikisha hama ukagisaba bakakiguha ukagitahana bakaguha ikiringo uzokigarukiranirako.

Ahantu babika ibitabo nihatoyi bakwiye kuhongerako kubera abahakenera ni benshi bagashirako n'intebe abaza gusoma baba baricayeko, barashizeho n'isanamu ya yozefu mweranda kubera akukira katorike.

Ibihimba bigize umuntu vyose barabimanitse ahabona kugira ngo umuntu wese azoze abisoma mu congereza amenye uko vyitwa kubera abenshi ntituzi uko babivuga.

aha hantu babika ibitabo haba hari iby'ubwoko bwishi kandi bivuga inkuru zitandukanye rero umwe wese uko agishaka aragenda akagitora kandi ntibamugora bisaba ko yiyandikisha hama akagifata neza akazokigarukana taco cyabaye

ikiruhuko iyo kigeze abanyeshure baragenda mu bubiko bw'ibitabo byabo bakiyandikisha hama bagasaba ibyo bagenda kuba barasomera muhira bakazobigarukana bagarutse kandi usanga babifata neza cyane

Umunyeshure wo mu mashure matoyi ariko ariga. Bamuhaye igitabo kugira ngo arabiremwo ivyo ariko arakora yongera avyimurira mw'ikaye yiwe kugira ngo aje kubisubisubiramwo ari muhira.

Iri barabara ry'ikaburimbi rikorerwako ibintu vyinshi. Kandi abahakorera bose barunguka, kubera haca imodoka nyinshi . Aba bahungu babiri nabo nyene bari bagiye kuba barateramiye ahantu, babe baranywa kamwe.

Hari abana usanga biga kandi baba kure ugasanga baririgwayo ntibataha gufungura igihe abandi baba batashe abavyeyi babo bakagenda kubaraba bakabashira ivyo bashobora kurira kw'ishuri.

turafise amasinye atandukanye mu materefone yacu yaba ibiharuro canke utuntu bacapa ariko abenshi ntitubitahura rero ngaha bari babimanitse ahantu kugira ngo tuze turabisuma

Mu Ngagara abantu benshi barijukiye gutera ibiti bitandukanye hamwe n'utundi dushugwe kubera ubushuhe bwaho. Bakunze kuva mu mazu yabo ugasanga biyicariye hanze.

Barabacapiye abantu batandukanye ngaha, baca barabamanika kwa runo ruhume kugira ngo baze barabavuga mu congereza uko bitwa harimwo papa, mama, sokuru na nyokuru na data wacu na mama wacu.

Abana bincabwenge kenshi na kenshi usanga badakunda gucererwa bashitse kwishure baca baba barasubiramwo ivyigwa baba babahaye umurezi wabo aje agasanga babimaze kubikora

Abana ba kera bari baciye ubwenge, ntibareka gukina umupira baratoragura amashashi bakabohesha n'imigozi kandi wasanga ikomeye cane, akaba ariyo bakoresha.

Amashuri menshi usanga abana baho barabakoreye umwambaro w'umupira w'imbeho bagereka hejuru y'amashati kugira ngo igihe bagiye kwiga hakanye bambare ibisa kandi usanga bafise n'amakaye n'amakaramu bandikamwo.

Urugi rw'ino nyubako rukoze mu vyuma nk'ibi mu gihe hageze mw'ijoro canke ata munyezamu ahari, abagizi ba nabi barashobora kwurira bakaja kwiba kubera biba bitagoye.

Mu gihe uba ushaka umuyobozi wa rino shure utazi aho akorera barahashize ikimenyetso cerekana aho atumbereye rero naho woba ugiyeyo utahazi woshobora kuhamenya nubwo hikinze.

Ko ururuhome bahamanitse igipapuro bacavyeko ibikoresho bitandukanywe imipanga imihowo amasuka inyundo ivyo vyose bavyanditse mushongereza kugira ngo aba haca, ndetse n'abanyeshuri baho bashobore ku bisoma, kandi babifate ku mutwe ukuvyitwa.

Abana bo kuri rino shure bariko bariga igisoro co bita kugwiza kandi barabitora cane kubera babifata kumutwe usanga no kumakaye yabo barabibandikiyeko inyuma bakaguma babiraba.

Ibibaruro vyo kugwiza arivyo bita igisoro, abana barabitora kubera bafise aho baguma babirabira; no ku makaye yabo biba vyanditseko, bakaguma babisoma.

icigwa c'icongereza nticyoroshye cyane ariko ubunye aheshi usanga hari abigisha bacumvacyane hama bakigisha neza abanyeshuri na bo bakakimenya

Inyubako ni nziza cane kandi haragutse, barashizeho n'ivyuma badugirako bariko baja mu nzu zo hejuru kandi risize irangi ryiza cane ritukura.

Umunyeshure wikigaba, usanga akunda gucererwa cane, kandi no mw'ishure akaba uwanyuma, duhimirize abana bacu gukunda ivyirwa.

Abana biga muri rino shure bari, baramutse biga icigwa c 'ibiharuro kidakundwa n'abenshi, kandi bari bavyanditse ku kibaho , kugira ngo bavyimurire mu makaye y'abo, hama, bace baba barabikora.

Abantu bubaka amazu baraciye ubwenge, basigaye bashiraho utwuma dukingira mu mbavu kugira nga abariko barasiga canke abamanuka ntibashobore gukoroka cane cane abana baba bariko barakina.

Amashuri menshi usanga barabamanikiye ikipapuro cerekana uko ivyigwa bikirikirana n'amasaha ashobora kuvyigira ko umunyeshuri wese akamenya ikaye ari butondanya ku ishuri kugira ngo ntiyirigwe barazizana zose.

Iri shuri ririmwo intebe zishaja cane. Abana iyo bicaye bahakwa kugwa hasi rero bisaba yuko bozisubiriza bagashiramwo izindi canke bagahimiriza abavyeyi kugira ngo batange intererano n'aho yoba make make.

Igihe c'uburuhuko iyi kigeze usanga mumashuri hari intebe gusa n'ivyo basize banditse kurubaho. Abavyeyi benshi baranezerwa kubera baba baronse abana babafasha udukorwa two myhira.

Abana bakiri bato barakunda kwigera hani uhuntu, kubera hari ibikinisho vyabo iyo bavuye mw'ishuri bagiye kuruhuka ugasanga ni ho bihutira kuja gukinira.

Inyubako yubatse neza barashyizeho n'ingazi abantu badugirako bariko baja mu nzu zo hejuru. Kandi no mu mbavu hari utwuma dusa neza dusize irangi ritukura bagenda barafata kugira ngo ntibahave bagwa hasi.

Abakozi bakorera hano hantu ndetse n'abandi banyeshure bahiga ntibashobora kunyagirwa igihe batonze mu gihe c'imvura kubera barahubatse kugirango bashobore kwikingiriza.

Ibitaboo ivyirwa bitandukanye vyose bibamene ingaha umwigisha iahejejeye kwigisha aca abizana ngaha anye kugira ngo bishobore kubikwa neza, kandi abikeneye akagaruka kubitora agaca abisinyira.

amashuri nayakera cyane amaze igihe kitari gito yubatse mukuru wanjye yarahize ubu umwe ageze kure kandi afise abana benshi jewe navutse bambwira ko yarahari

Abantu bicara kuri izi ntebe ku ruhande rwo hirya, barashikirwa n'izuba kubera rica mu madirisha. Rero botera ibiti bikingira kugira ngo hagume harakayaga ntibashuhirwe.

Ababyeyi benshi bafise abana batiga kubera ubukene buba buri mu miryango ariko tubahimirize kubera abana bohava bandura ingeso mbi zubuhumbu.

Abigisha baba bakwiye guhembwa amahera menshi kubera bakora akazi kagoye. Batanga ubumenyi. Umuntu wese agira icavamwo agashika kure ari uko yabanje guca ku ntebe y'ishure.

Amashure menshi usanga bamanitseho ibiranga minsi vyumwaka kugirango bashobore gusoma neza amatariki bagezeko nukwezi babone guteruga neza ivyirwa vyabo

Buno ni ububiko bw'ibitabo ni buniniya cane kandi haribyo uby’ubwoko bwishi abenshi rero baraza bakicarira wizo ntebera bahasize kugira ngo babe barisomera.

Inyubakwa y'ishure isa nkuko bayihevye. Nt'amadirisha ariko irarangaye, kandi uravye n'imbere y'aho, nta suku bahakorera. Ivyatsi vyarakuze bisigaye bihakwa kureha nayo.

Ino nyubako barasizeho ibikonisho vy'abana, biri mumabara atandukanye, rero iyo atari mu buruhuko, usanga baje ngaha, bariko barahakinira ari benshi cane.

Iyo nyubakwa ni nziza kandi ni niniya, yubakishijwe n'amatafari ahiye kandi barashizeho n'ivyuma kugirango bishobore gukingira abana bari hejuru kugirango ntibakoroke.

Abakinyi b'umupira iyo bari hafi kugenda guhiganwa n'abandi baguma baza kwimengereza, kandi ugasanga abamengereza babo barabitaho cane hamwe n'abandi bose bawukunda bakaza kubarorera ni yo mpamvu dubona hari imiduga minshi.

Abo bana barakundana cane. Iyo bagiye kw'ishure igihe cose bama bahitanana kandi bose bafise amasakoshi batwaramwo ibikoresho vyabo y'igitenge, ni abagenzi barakundana cane.

Ikirasi gifise intebe nyinshi kandi ziracakomeye n'amaguru yazo akozwe mu cuma ni yo mpamvu zitazonyaruka guhera uyumunsi abanyeshuri bahiga bose bagiye mu kiruhuku

Irishuri ibararihevyeye kuyigishirizamwo, kubera igihe hari ingwano abanyeshuri benshi barahunze, kandi ahagiziba nabi na bo bacabaza kuvumagura amashure.

Amazu menshi ageretswe usanga ari meza kubera barayasiga amarangi atandukanye, haba haba abantu benshi nico gituma amazi arakunda gukama ariko baca bashiraho amatangi kugira ngo aze arayabika.

Abana bamwe iyo bazindutse kumashure basanga ahenshi imiryango icugaye bagaca baba barakinira hanze kugirango bashobore kurindira abafise baze kubugururira binjire kwiga.

Babandikiye imyimenyerezo aha ku kibaho kugira ngo bashobore kuyikora. Vyari ibiharuro bababwira kubisambura. Abigisha bafise ubuhinga bwishi bavyerekamwo abana kugira ngo babitore kandi bose ugasanga bahurira ku nyishu imwe.

Hari abanyeshuri benshi ni bobabwiye kugenda, kuko ibaho gukosora gusanga batinya, ariko hari n'abandi usanga babikunda, kandi bituma batagira ubwoba ugasanga ni bo baciye ubwenge gusumba abandi.

Ibikoresho abigisha bakoresha mumashure usanga bifise Aho vyagenewe kubika igihe bahejeje bacaba babitwarayo bagarutse bakabitora ugasanga bitarononekara .

Ayo mashuri yubatse isororezo aracari mashasha, kandi nta n' amazi arashikayo usanga basherako anatangi kugira ngo haze harajayo ari mvura ugasanga abanyeshuri ni iyuba, ariko barakoresha.

Ushaka kumenya amanota warose uragenda ku kibaho bumanika ko awo matangazo n'ibindi vyose bashaka kumenyesha ukisoma ukiraba ama akamenya ku kuntu woba wo arakoze mu gice ca mbere c'umwaka.

Iri shuri ririmwo isuku ridasanzwe, abana bahinga barabahimiriza kuri Kora usanga kwisima hadasa nabi kandi no kuntebe atankungugu ziriko nabonyene ubwabo bakikorera isuku kumyambaro yabo.

Ahantu hateye ibintu bitandukanye. Ugiyeyo usanga hariyo ibigazi, ibiti vy'ivyamwa, ndetse barafise n'akarima k'igikoni, aho bashobora gutera utuboga.

Aha baracafyeko umwigeme amugaye ariko agendera mu kagari, bashatse kumenyesha ko kino kigo gifasha abantu bose bagendana mwene ubwo bumuga.

Abana bo ku rino shure uno munsi bariko barakora ibibazo vy'igice ca gatatu. Bamwe bari hanze igihe abandi nabo bari mu mashure nibaheza abo nabo baca binjira.

Aba bana biga ngaha anye baciye ubwenge cane kandi barabaha n'indero ubu bariko barabubakira ibarabara hahora ataryo bafise hari n'isengero niniya abashaka gusenga bashobora kuja kwihereramwo.

Abana biga barara ku mashure usanga batabayeho neza cane kubera babafungurira zikeyi ntibashobora guhaga neza n'ivyo barirako ugasanga nta suku rikwiriye ifise

Ahakorera umuyobozi w'intara yabuhumuza usanga hisa, kandi yamaho igihe cyose kugira ngo yakire abamwitura n'ibendera y'igihugu na yonyine ikaguma bihungabana hejuru.

Rishure baryubatse kura cane y'igisagara ca bujumbura, ariko higayo abana baba mwivyo bice, kandi abavyeyi baho ntibashobora kujana abana babo ku mashure kenshi babagumiza mu mirimo yo muhira a.

Kugira umurima ukwegereye iruhande y'inzu yawe ni vyiza cane kubera biragufasha. Aha yarateye igiti c'ipapayi n'ibigori n'utundi tuntu dutandukanye kandi hariko ivyamwa vyiza cane kubera ahasuka umwavu hakagira akanovera.

Umwana wanje yabonye bagenzi biwe bariko bakoresha ama mashine nyabwonko aca aza ambwira ngo nawe ndayimugurire ariko nabanje kumubwira ko nzomujana akabanza kwiga kuyikoresha hama nkazoca ndayimuronderera.

Umurongozi w'intara ya Muramvya, ariko arazana iterambere aho arongoye, ahenshi usanga bariko barahaca amarabara cane cane ahegereye amashuri n'amasengero hamwe n'amavuriro.

Ikikigi cigisha ivyo kwinonora imitsi kirateye imbere. Abaza kuhigira bose usanga baza nama modoka, kandi babarihisha amahera menshi ukuntu inyubakwa yubatswe, hariko n'ibiti bitandukanye biza bitanga n'akayaga.

Umumenyereza w’abana bakina umupira w'amaboko arabitayeho cane, kubera imbere yuko bagenda mu nkino abanza kubagisha inama uko baja kwitwara.

Abigisha ni abantu bakora igikorwa gikomeye kubera umuntu wese agira icavuyemwo gihambaye ari uko yabanje guca ku ntebe y'ishure, n'abo barongoye ibihugu usanga nabo nyene barabanje kwiga.

Aya mashuri ni menshi kandi n'imbere y'inzu ateguye neza kubera barahashize udutafari kugirango abahaca ntihagume hari inkungugu kandi yubatswe mu gihe c'ababirigi.

Abanyeshuri biga kwakino kigo bariga neza, kandi iruhande hariho n'isengero, rero iyo batashe abenshi baca bacayo ,kugirango babanze basenge imbere yuko bataha.

Abanyeshuri iyo bari kubariga imperekeranya abenshi zirabagora, kandi baca babasaba kugira ngo barondere ijambo ririmwo izo ndome bakaca babandikira n'ivyo baja gukorera muhira kugira ngo babandanye kubitahura.

Iki kigo kiringa ha kirimwo iyi modoka barashizeho kandagira ukarabe, kandi mumbavu yaho hari ibiti bitanga akayaga harimwo, naho abana bakinira umupira.

Igerekerezorya mirongo ibiri na gatatu ntwara nte umwaka b'ibiri na mirongo biri na gatandatu abanyeshuri bari basanzwe bafise ikibazo c'igifaransa babasomera na bo bakandika ku mpapuro zabo, kandi babitoye, kubera batashe banezerewe bose.

Aha hantu hariherereye. Ntihabona cane, ariko hari utuzu twa surwumwe dushaje. Rero abinjirayo igihe c'ijoro boshobora kugirirwa nabi, canke ugasanga baraguye ni binogo vyaho.

Ishuri ryo mu mwaka wa gatatu C, ibiyo vyaho vy'umuryango abana barabimenaguye, rero umurezi wabo mukubikurukirana neza, kugira ngo bashobore gusubizaho ibindi hareke kuguma hasa nabi hase n'ayandi mashuri.

Abakozi bakorera muri izo nyubako ziri ngaho, ndetse n'abandi bose bahagendera, ntibagenda baranyagirwa igihe c'imvura, kubera barahubatse neza, bashiraho akantu gakingira. Kugira ngo imvura ntibashikire igihe iriko iragwa.

Abanyeshuri biga kwa rino shuri, bariko bakora ikibazo co gucapa, umwigisha wabo, yababariye ngo bacape inzu, igeretswe kabiri, kandi bayitoye barayisiga n'amabara.

Uy'umukino wo gukinisha utu tuntu twanditseko ibiharuro, usanga benshi batawuzi Kandi urasamaza abantu. Iyo batanguye kuhakinira, usanga bariko baranashwana cane.

Icirwa c'ibiharuro abanyeshuri benshi usanga atagikunda, ariko uyu mwigisha yigisha koarinushuri arabifisemwo uburambe arasigurira abana bagataha bazyumvise n'amanota akaba meza.

Iki giti baroshize ko inkengeri kugira hageze ko abanyeshuri baja gukina canke basubira mw'ishuri ni ho baca bakubita bikwumvikana cane n'aboba barikure bakaca baza.

Izo inyubako zubatanuheza zihanamiye imisozi, kandi barateye n'igiti kinini ya inyoni zishobora kuja kugamamwo zikarikamwo n'abantu benshi barahakunda, kandi uraze ucoubona ah ari ikiyagame.

Ahakora umuyobozi mukuru w’ishuri ryitiriwe Pawulo, usanga hari isuku, Kandi ibikoresho bimwe bimwe bakoresha mw’ishuri nkama rate n’ingwa , usanga ariho babibika.

Abantu muri ko murubaka, no bahanura gukoresha udutafari duhiye usanga aritwo dukomeza inzu, kandi hariho n'amasima atandukanye.

Umunyezamu acunga hano hantu aguma atembera impande zose ziyi nyubako kugira arabe ntihagire abaza kumugirira nabi canke ngo baze kwiba ibikoresho vyahano hantu.

Igihe c'imvura abahagoye yuko abakozi batondera ku kazi amasaha, ariko abafise imitaka bobo barayizamwo rero abatayifise na bo boyigura kugira ngo ntibaze baracererwa akazi.

Umupira abantu benshi ntibawuzi. Abana bakera bari baciye ubwenge bararondera icyo bashobora gukinisha bafata amashashi bakayazingazinga neza, bakaca bafata umugozi bakabohesha kandi wasanga bikomeye.

Abigisha bigisha kuri rino shure uno munsi mugitondo babanje kuja hamwe kugira bakore akanama, imbere yuko bagenda mu mashure yabo gukoresha ibibazo.

Abantu benshi mubuzi bwabo usanga bariko bakoresha imashini nyabwonko kandi usanga bariko baranyutsa ivyo bariko barakora nabana bakiri batoyi usanga bariko bitahi kuja kuvyiga kandi bakabimenya neza.

Izuba iyo ryabaye ryinshi ahantu henshi usanga hatuma inkungugu, kandi abantu baza bararaba aho bokwikinga. Rero dutere ibiti impande y'amashure canke y'amazu aho tubaye kugira ngo twikingire.

Izi ntebe bazikoze neza, bazihaye uburebure kandi ugasanga abana bazicarako bicara neza, ari bane bane, no kwandika bakaca bagukirwa bigatuma amakaye yabo aronka ahaja.

Uri munyeshuri ahagaze ngaha yakoze amakosa yo kurwana na mugenzi wiwe rero bacire bamutuma umuvyeyi, ariko ariyumvira uko aja kubivuga, kubera barakaze cane baca bamuhanira ku mw'ishuri.

Ibirasi bishaje bakwiye kubibomora vyose kugirango ntibiteze impanuka cane cane igihe cimvura birakunda kubomoka kubera bica bibora hama ugasanga biguye kubana baba bariko barahigira

Iki kibanza gisa nk'uko ata bantu bakigikoreramwo. Haza abariko biterera inkuru, ariko kera ryari ishure, hama barabiheba kubera babuze abigisha bashobora kuza kuhigisha.

Iki kibanza abana barakunda kuza kubatemberera kugira ngo babe barakina barabubakiye n'ivyo bashobora gukinira ko ariko no musi nta bantu bahaje kubera hari hugaye.

Abavyeyi barereye hano kuri rino shuri, barashimira ubuyobozi ko bwitaho abana babo, kandi barabaha n'imisi kugira ngo bagende kubaraba uko bariko bariga.

Ufise imashini nyabwonko muhira, usanga abana bayitanguranywe bagenda kuyikoresha naho baba batayizi ariko ni nziza, tubamenyereze kuza barazikoresha cane.

Ahantu babika ibikoresho abigisha bakoresha bagiye kwigisha harimwo n'umubumbe w'isi kandi kubera bababaje imvura irikiragwa baca bazana imitaka bakaca baba barayishyizeho bakayitora batashe.

Mu mashuri nka yose usanga barashizemwo ububati kugira ngo abigisha baze barabikayo ibikoresho bitandukanye bakoresha hari n'igihe usanga babikira abanyeshure amakaye bakayasigayo kugira ngo ntibayatahane

Abana benshi baracererwa kw'ishure kubera guhitanana na bagenzi babo. Iyo bariko baragendana naho bagatera inkuru nyinshi, bigatuma batihuta gushika kw'ishure.

Babahaye imyimenyerezo kugira ngo bagende kuyikorera muhira babandikira ijambo bakaca buzuza ibisigaye kandi ikicirwa abana baragikunda cane bakanagitoramwo amanota atari make.

aha hahoze hari ishuri ryisumbuye mugabo hose harabomaguritse no hasi amakaro yaramaze kuvunguka rero tuze turarinda abana batoyi ntibaze barahinjira kubera bohava bahagirira ibibazo

Ibiharuro bifise inzira ninshi ushobora gukoreramwo kugira ngo utore inishu abigisha benshi usanga bafise uko bashobora kwigisha abana kugira ngo bashobore kubitora cane.

Mu gihugu cacu c'Uburundi barijukiye ibintu vyo kurwanya inkukura hamwe n'ubugaragwa abantu benshi usanga aho baba barahateye ibiti bitandukanye ndetse n'imisozi yaho ugasanga iriko amashamba.

Ibi birasi biringaha hange nta muntu mumwe ushobora kuhabona cange abanyeshure, kubera bamaze imisi barabahaye akaruhuko kugira ngo bagende gufasha abavyeyi babo baze bagaruke inyuma y'amezi abiri.

Iki kibanza kirakundwa n'abantu benshi turabona ko hari imodoka zitari zikeyi zazanye abaje kuhateramira ndetse n'abana babo baciye bazanana na bo kugira ngo babe baratembera.

Inyubako ya Sera Matutina niya kera. Twakuze twumva ko iriho. Ubu rero iriko iratangura gusaza kandi bisaba ko boyisubiramwo kugira ngo izina ryayo ntirize ryigere rifudika.

Aha hantu aba bana bariko baraca haragoye cane nk'iyo imvura yaguye haca hanyerera kandi haraduga bagera gushika muhira bamaze kuruha mu maguru.

Ishure ritoyi ryi Mukaza barashizeho , akabati kugirango bashobore kurinda abana kuza baratahana ibikoresho vyabo , barashizeho nakantu baza baratamwo imicafu.

Ishuri rya save ntigari rifise amabarabara, ariko ubuumye bariko barayaca rero abana eyo bariko barataha canke baja kw'ishuri birabagora ku haca, kubera hameze nabi n'abaja gusenga na bonyene bikabagora, kubera hasanzweh ari yo isengero.

Abana basigaye mwarinoshuri ni baki cane, kubera abandi babirukaniye amahera y'ishuri, ariko umwigisha ntivyamuciye intege yasigaye arakurikirana abasigaye.

Amashure menshi usanga arimwo intebe zishaje kandi no ku bihome ugasanga harononekaye kubera kuguma bahakora, rero bisaba yuko boshiramwo izindi kugira ngo bicare batagundana.

izi nyubako ziri ngaha ni nziza cane kandi ziracari zishasha nirangi bazisize na ryonyene ntirirasaza barateye nibiti imbere yazo kandi igihe cose baguma bahagirira isuku

Twiteho gutwara abana bacu kumashure nibo kazoza kejo. Iyo utamutwaye kwiga usanga afise izindi ngeso mbi , abakobwa ugasanga bariko batwarira Inda z’indaro murugo.

Mu igihugu cacu c'Iburundi ingwara y'amaso yarateye, kubera musanga benshi bambaye amarori y'ababato canke abakuru rero barabe bapfume batanga urucanco kugira ngo bashoboreye kudukingira.

Abana bakiri batoyi barakunda gutembera. Abavyeyi babo barakunda kubajana ahantu baja gusamarira cane cane iyo himirije imisi mikuru ya Noweli kandi bakabona utuntu dutandukanye.

Irishure rifise intebe zishaje cane ,abanyeshure bahiga ntibiborohereza kuzandikirako kubera ziratabura ibikoresho vyabo Canke impuzu zabo zikononekara.

abana banje narabasoneshereje amasakoshi nafashe igitege canje ndakijana ku mutayeri aragisona hama kugira ngo baronke izo baza barajana kwishuri kandi nasanze zikomeye cyane

Abana benshi barakunda gucererwa kw'ishure kandi rero ugasanga biva ku bavyeyi babo bazinduka barabaha imirimo bakora aho kubareka bakazinduka kw'ishuri, kugira ngo baje kuba barasubiramwo ivyigwa baraye bize.

Aha hantu hari zino ntebe impande zimwe zimwe zirashikirwa n'izuba ariko harahandi naho usanga hatabona abahicaye bikabagora kugirango bashobore kwiga neza

Iki gihe tugizemo, ubuhinga bwa none bwarateye imbere . Ubu n'abana basigaye bashaka gukoresha imashine nyabwongo kandi bikabafasha no kwiga neza bataruha mu mutwe.

abana batoya iyo bari mu buruhuko cyane cyane mu gihe co kwitegurira ivuka rya yesu usanga ababyeyi b'abatwara kugira ngo babe barabatembereza barabe n'amashusho menshi nutundi ducapwa dutandukana

Iki kigo caramanitse amashure ari ngaha anye harimo ay'utwana tugitangura ayo m'uwambere n'ayari hejuru. Abavyeyi bariko bararengana baca babisoma hama bakaja kwandikishayo abana babo.

Abana iyo bavuye kw'ishuri bahita baca mu ndimo iyo abavyeyi babo bari gukora hama bakaca babaha nkivyo basoromye kugirango bagende babijyanye murugo.

Ikigo c'amashuri kiri ngahanye ku mpome inyuma baracafye ko amashusho y'abana batatu keza, bayaga na kagabo bariko bakina umupira w'amaguru uwuhaciye wese acabona iciyo shusho isigura.

Intebe za mwarino shure kubera ko amaguru yazo akoreshejwe ivyuma nabanyeshure bahiga sibenshi ntabwo bazivunagura umwaka urinda uhera atanimwe irononekara.

Icigwa co kwinonara imitsi iyo kigeze abana bose usanga baciteguriye bagiye ariko hariho bamwe usanga batazanye umwambaro bambara cange bagwaye ugasanga ntibagiye.

Mu gisagara hamwe hamwe hariho aho usanga hadashika amazi kubera hamaze kuaguka ukaco usanga bashyiraho itangi kugira ngo rize rirajamwo ayo imvura babone kuza barayakoresha.

kugira ngo ibintu vyinshi abanyeshure babitahure ,uko vyitwa mu gifaransa ,baca babicapa bakaca bandikako n'amazina hama bakabimanika kuruhome aho baguma babibona.

Igiti nkiki c'ibibabi vyishi n'amashami usanga inyoni zaragiye kubakayo zifiseyo ivyari kandi n'abariko barahita ugasanga bicara musi yaco kugirango bashobore kuruhukiraho.

kwigisha abana batoyi bisaba ko ushirako umwete, ukabaha uburorero, ukabandikira ku kibaho, ukakabasigurira neza kugira ngo umwaka uheze bashobore gutahana amanota meza.

Amabombo usanga ahenshi hari amashure canke ahakoranira abantu benshi yarabomaguritse kubera batayafata neza lero bayasubiremwo baca bahazitira kugira hagume hari isuku Kandi hakomeye.

Dukwiye guhimiriza abayobozi b'amashuri kugira ngo biteho ibigo vyabo barongoye kubera hari gihe usanga vyarabomotse canke vyarinjiwemwo n'amazi mugasanga vyoteza isanganya abanyeshuri na bo bakahagirira ibibazo.

Amabombo ari kw'ibarabara ahantu hahita abantu benshi usanga kenshi yarapfuye kubera uwurengana wese arahita yugurura, yaba umwana atabizi, kandi ntibashobora kuyitaho kuyafata neza.

Kugenda ku kazi ufise umwana mumugongo ntibiba vyoroshe kubera uraruha cane n'umwana na we akaruha ariko ibihugu bimwe bimwe baragenda babatwaye kubera baba batagira aho babasiga.

Aha hantu gereye ibarabara ry'ikaburimbo ariko izi nyubako ntibazikorera isuku kubera ivyatsi vyaho n'ibiti bihegereye, biriko birakura cane uzosanga hinyegezayo inzoka kandi zikagirira nabi abaza kuhakorera.

Aha barashushanije abana batatu bariko bakina umupira : Keza, Kagabo, Banuma, ntiwomenya yuko ari ivyo bacafye womenga ni abantu koko bibereye ngaho.

Bari babahaye ibicapo vy'amasaha uko bayasoma mucongereza, abenshi vyarabagoye kubera bari bamenyereye kuyasoma mu gifaransa, ariko abigisha barabashishikariza cane kwiga kugira ngo babitore.

abarezi baba bakwiye kumenyereza abana bareze gukora isuku mu mashuri yabo ndetse no hanze kugira ngo bashobore kwicara ahantu hasukuye nti bashobore kwandura indwara kandi no mu mazu yo bataha baca bamenyeranaho kuhakora neza

Iri shuri ryubatse i Sororezo riracari rishasha kandi hari inkungugu nyinshi abanyeshure iyo bariko barakina bataha bamaze gucafura no kunyoterwa baranyoterwa ariko barabashiriyeho amazi kugira ngo baze baranywa.

Intara nyinshi z'Uburundi zarijukiye kwigisha abakuze gusoma no kwandika; kandi baravyitayeho, abenshi baza bazanye abana babo mu mugongo kubera baba batagira aho basigira. Batoyi babo nabo baba bagiye ku mashuri.

Amashure iyo atanguye abana benshi baragenda kwiga kandi bakajana n'utwana dutoyi cane ugasanga abakuru bagenda baradukwega ariko bagatinda bakamenyera.

Abanyeshuri ku kibaho cabo basizeho ivyo bari bamye biga. Umwigisha wabo yari yabahaye ikibazo kugira ngo bashobore gucapa inzu kandi abenshi bayitoye, bari bafise n'ico bacapisha, ndetse n'ico basigisha amabara.

Twigishe abana bacu kugenda munkino zo kwinonara imitsi kugirango bashobore kuramba neza kandi natwebwe abakuru tuvyiteho kubera usanga hari ingwaragwara tudasubira kuza turagwara tukaramba.

Iki kigo ni ciza cane, kandi igifise isuku, barateye n'ibiti bizana akayaga, imodoka nyinshi ziragenda zikahahagarara. Kubera bene zo baba bariko barinonora imitsi.

Iri shure ryigako abana batandukanye. Abo mu mashuri y'intango, bagenda bambaye amabutura. Abo mu yibisumbuye bakambara amapataro. Kandi baramenyesha abana cane.

Kwigisha abana mugaca mubandikira bimwe mu kabimanika ku mpome, nivyo bibafasha kubitahura kubera baguma babisoma. Ngaha bariko bariga ibiharuro uko babivuga mu gifaransa.

Iki kigo cigisha abavyeyi ukuntu borinda abana babo umugera wa sida cane cane iyo bariko baribaruka kubera abenshi barawuvukana.

Abihebeye Imana barakora ibikorwa vyinshi vy'urukundo mu gufasha abana batishoboye kuriha amashure ndetse n'abagendana ubumuga bakabigisha kandi ku buntu.

Agacerera ni kose hano hantu, n'ibendera y'igihugu cacu c'uburundi nta yihari, kubera barabiye mu buruhuko. Ubu unye bazosubira kugaruka inyuma y'amezi abiri, bariko bafasha abavyeyi babo udukorwa tw'omuhira.

Abana bakiri batoyi iyo uriko urabigisha, ukabacapira ibicapo hama ukabashirirako amazina y'uko vyitwa niho babitora cane kubera bazi gufata ku mutwe.

Abigisha iyo bahejeje kwigisha bagira batahe baragenda hamwe bakaramukanya hama bagasezerana bakanavugana n'ukuntu ivyirwa vyagenze umwe wese akaca afata urugendo ri umujana iyo ataha.

Uwo mukino bakinesha utuntu twanditseko ibiharuro, abenshi ntibawitaho kandi ntibazi no kuwukina kubera uragoye, ariko bamwe bamwe barawigishanya, ugasanga bariko barawukina.

Ibiti nkibi usanga bikomeye cane kandi biri ahantu henshi nibibabi vyavyo kubatunze ibitunrwa barabibi gaburira kandi abakera nabo barakunda gukora impuzu mubishishwa caco

Umwigisha yigisha abana bo mu mwaka w'umunani arabitaho cane kandi arabakunda, abanyeshure bakamukunda kubera aritonda cane kandi afise ubumenyi budasanzwe asohora abana b'incabwenge.

Bariko bariga icigwa c'igifaransa bakabandikira indome zifatanye hama bagaca barondera ijambo ririmwo kandi barabandikiye ku kibaho kugira ngo abanyeshuri nabo bace bavyimurira mu makaye yabo.

Aho abantu bakorera ibintu bitandukanye, hari ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi niyindi bendera yo mu mahanga kandi hari n'imodoka zitandukanye hubatswe neza hari n'ibiti vyinshi.

Abanyeshure barikwiga basizeko umwete, kandi bambaye umwambaro w'ishure mwiza cane. ishati yera n'ijipo y'ubururu. umwigisha abigisha ariko arabitaho mukubandikira kukibaho ivyo bashobora gukora.

izi nyigisho ziriko zitangwa n'umumama niz'akamaro bazitabiriye abatari bakeyi kandi hatumiwe abakuze abana ntibarimwo kandi n'abandi baracaza kubera ibibanza biracagaragara

izi imodoka rihagaze ngaha zisize irangi ryera nirisa nubururu ziragwiriye mu gisagara kandi zitwara abantu batari bakeyi nomunsi rero bari ziramutse bizaga ha kubwira ngo abantu baje mu nama bashobora kuronka ko bipakiza

Inyubako igeretse kabiri ni nziza kandi haba abantu beshi. Iruhande yaho hariho iyind'inzu ngufiya bibonekako yoba ari iyakera ariko ntihabereye nayonyene nakwiye kuyinomora nakahashira iyindi nziza.

Turabire akarorero keza ku bandi mu kubaka inzu zacu kandi dushireko ibiti kubera henshi barabishirako ugasanga birabakingira izuba kandi bigatuma n'imvura iza iraboneka cane.

Aba bana babiri bahagaze ngaha babahaye igihano. Kubera iyo bari mw'ishuri baragorana cane, kandi n'iyo babatumye abavyeyi n'aho nyene ntibabazana. Ni ab'ibigaba cane.

iri shuri ry'abisumbuye nirininiya rirageretswe gatatu kandi ryubatse neza n'abanyeshuri bamwe bariko bariga kandi hariho abataha n'abandi bagumayo kubera baba mu ndaru

Aheshi iyo bahejeje kwiga ku bibahu basiga batahanaguye bagasika ko icigwa canyuma bariko bariga, kubera babo bariko bihutira gutaha imuhira hariho abahita bakora udukurwa tw'umuhira nko kuva mu amazi canke guteka n'ibindi ndey ibitandukani.

Abanyeshure bagiye mu buruhuko, usanga basize bakoze isuku ugasanga hasi nta nkungugu ihari. Winjirayo ubona hari intebe zonyene arizo ziharangwa n'ibindi baba baramanitse ku mpome vyerekana ivyigwa baba bariko bariga.

Abantu benshi usanga ku miryango yabo barasize irangi ry'ubururu, bararikunda kubera niryo ridaseruka. Nko ku mashure hoho usanga ariryo rihari kubera naryo ntiricafura cane.

imuyirani ahantu hari amashuri makeyi cyane kandi abana bagomba kwiga nabo bakaba ari benshi rero abagira neza baze bashiremo ayandiye mashuri kugira ngo bashobore naho kuhateza imbere.

Abigisha benshi iyo bariko barigisha barahimiriza abanyeshure kugira isuku kugira baze bambaye umwambaro umisuwi, kandi barabitaho ukubigisha kugira ngo bashobore gutora ibibazo vya leta bibaha uburenganzirawo ukuja mu yandi mashuri.

Aha hantu hakorerwa ibikogwa bitandukanye n'abanyamahanga bakaza kuhakorera kubera turabona yuko hariho amabendera atatu atandukanye, harimwo n'iryigihugu cacu c'Uburundi.

Abana biga kwa rino Shure baba bafise amamodoka abazana iwabo, kubatazifise baba bafise izindi zagenewe zirahana abana zikongera zikabagarukana bakaziriha kukwezi kukwezi.

iki giti ni kininiya cyane kandi kirakomera imizi yacu igera kure n'aho hoba ari mu gihe cy'uruzuba cyoco nticigera cyuma kiguma gitotahaye kandi gikogwamwo ibintu byinshi nk'ingoma cange abakera baragikoranwo n'impuzu

Ku muryango w'ishure mu mwaka wa mbere mu gisata c'ibiharuro mu mashuri yisumbuye, barakimanitse ku muryango ikirangamisi c'ukuntu bazoza barakora ibibazo, kandi abanyeshuri baho baritaho cane kwiga icigwa c'ibiharuro.

Inyubako bagomba kwigeraka, kandi hejuru barashinze ivyuma kugira ngo bashobore kwongerako n'ababijejwe ivyo kubaka barahari bariko barabikurikirana ameza, kandi uzosanga ari nini kurenzaha.

Uwurongoye ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha baramuhaye agashimwe k' imodoka kubera akora akazi neza ubu asigaye atonda mumodoka yiwe.

Ibi biti biringaha kwarino shuri nti vyiza cyane kandi ubwoko bwavyo birahungurura amababi menshi. Rero bisaba ko baguma bahitaho bahakubura kandi biraboneka ko bahakorera isuku ryishi kubera n'ihasa nabi.

Uyu mwambaro abo banyeshuri bambara ndabukunda, ni mwiza cane ariko bisaba yuko uguma uzimesura buri mwanya kubera zifata imicafu hakirikare, harimo rero bamwe batarazigura musanga batonda ku ishuri nibambaye impuzu zisanzwe.

Aha hantu hari ibiti bitandukanye kandi ibinini binini abenshi rero usanga bagenda guteramirayo canke ab'ariko bararengana iyo barushe bakaca bagenda bakicara kugira ngo bashobore kwikinga akazuba.

Ahahantu bahakorera ibintu bitandukanye hari ibendera zibiri harimwo n'iyigihugu cacu c'Uburundi. Abeshi baraza kubitura n'amamodoka yabo bakayahagarika ahari agatutu musi y'igiti.

Umweshuri iyo yacerewe atambuka ari wenyene mu kibuga abandi bari mw'ishuri bamuraba akamaramara, kandi iyo yinjiye umurezi wiwe agahita amuhereza igihano.

Nariko ndatembera cambona ahantu hari ibiti birebire, kandi vy'amashami yagutse cambona igiti kimwe citwa umuvumuvumu canibuka yuko nokuru yigeze kuba, ariko arambwirako bagikoramwo impuzu aba kera.

Amashure amw'amwe usanga akora igikorwa ciza, afungurira abana bagaca babatuma udusahani kugira ngo hageze ko barya baje kubarurira ko.

Nariko ndatembera cambona umuhungu ari hano yambaye impuzu z'ubururu zisa afise nakandi kantu mu ntoke umengana n’umupanga nabona aguruka mu kirere sinatahuye ivyarimwo mbajije bambwira yuko ivyo ari gukora ari ukwinonora imitsi.

imeza y'umwibwisha akorera ko ashyira ko ibikoresho by'iwe igihe atahari na yonyene iguma mu ishuri kandi abanyeshuri bose batashe usanga hose hagaragara

Natembereje umwana wanje ari hafi gutangura amashure turi ko turarondera aho ni umwandikisha yaciye abona ahantu hari isomero ryiza cane ry'akarorero aca ansaba ko ariho no mutwa wara.

Abanyeshure bafise ubugaba bwinshi ,iyo bacerewe bamwe usanga bariko bararunguka nyuma y'ishure kugira barabe ko bokwinjira batababonye abandi nabo usanga bicariye kure yamashure kandi hariho bariko bariga ivyirwa babirembeje.

Irishure rifise abanyeshure bambara umwambaro mwiza cane kandi usanga baberewe. Harimwo rero bamwe bari bagiye kwinonora imitsi rero bobo baca bataha mw'izo ntibasubira kwambara uwomwambaro.

Inyubako niniya yubatse neza kandi irakomeye, igeretse kabiri, ibamwo abantu benshi, inyuma yaho barashizeho ikibuga abakunda kwinonora imitsi bagenda gukiniramwo, kandi harimwo naho bashobora gukinira umupira wamaboko.

Igihe abigisha baba bagiye mu mashure kwigisha, basiga amasakoshi yabo aho batora ibikoresho . Hama bahejeje, bagaca babihitana imbere yuko bataha imuhira kuruhuka

Iri shure ryigako abahungu n'abakobwa kandi hariho abataha n'abandi bararayo. Bose baguwe neza, bararonka ico bafungura, usanga bavyibushe.

Twiteho kujana abana bacu mu mashure, Kugirango ntibagume muhira batariko bariga, baca bagira ingeso mbi, kandi bagaca bahakura no gutwara inda z''indaro.

Ibiti vy'imyembe birakundwa cane kubera iyo har'ishuri ririko ico giti usanga abanyeshuri bagenda kucurira bakarya ivyo vyamwa, ndetse naho haba mukibano bakagenda kubisabayo.

Iri hure rirakenye intebe harimwo zikeyi kandi nazonyene zirashaje, rero bisaba yuko abayobozi bokwitaho kugirango bashobora kurondera izindi canke bagasaba ubufasha.

Ibarabara niryiza kandi riragutse ricamwo imodoka nyishi kandi abantu bahakorera, abahafise utuduka n'utundi tuntu dutandukanye bararonka amahera kubera abarengana bagenda barabagurira.

Iyi modoka ihagaze ngaha itwara abakozi kukazi bakorera hano hantu kandi irabafasha cane kudacererwa kubera wamwanya bamara bategereye ntibashobora kuwumara kw'ibarabara.

Aha ntu mbari bafise umugambi wo kuhubaka amashuri y'abana bagatangura kwiga, ariko, kubera baciye babura ubufasha ntivyakunze ko baba bakibandanye.

Ahantu bari bahatanguye kuhasubiramwa kugira ngo hashoboreye gusa neza bashoboree kugira, naho imodoka zihagarara, ariko, kubera uburyo bw'ababanyebukeyi baciye babiciriza hagati.

Hano hantu mububiko bw'ibitabo hateguye neza kandi hari vyinshi umuntu wese ashaka gusoma aragenda akiyandikisha bakamuha akagitahana mu rugo akazokigarukana ahejeje.

banakuriro r'inka baritaho ababwaye ababwiye kubitura ntibidoga kandi barafasha cyane abantu bashaka kubagwa bagataha bameze neza

Abana biga hano hantu, igihe hageze igihe c'ibibazo, barabandikirako ku ntebe zabo inimero. Umwe wese akicara aho yagenewe kugira ngo bishobore kugenda neza ntihabemwo akajagari.

Igi kibaho bandikako kirashaje amajambo, ariko nta kiboneka neza, kubera kidafata rero bikwiyeko mu gisiga irindi rangi kugira ngo gishoboreye kubona.

Ishure riracari rishasha kandi bararonse abagira neza bashobora kubafashisha intebe kubera izo bari bafise zari zishaje higa abanyeshure benshi ariyo mpavu basavye ko boronka izindi

Mu bugaragwa nta kibona kimwe gishobora kuhaba, kubera atamvura ibihagwa n'abarimyi bahegereye ntibashobora kuharima ngo bimbure rero twijukire gutera ibiti bitandukanye ku misozi tubako.

Inyubakwa y'ishure ni nziza cane, irasukuye kandi yigako abanyeshure benshi kubera igezweho. Ibirasi bitatu batahana ubumenyi budasanzwe ndetse n'umwambaro wabo ni mwiza gusumba izindi.

Abana biga mu mwaka w'indwi baritaho kwiga cane akeshi barasubirayo, kubera bababimirije gukora ca kibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kwinjira mu mashuri yisumbuye.

Jewe n'umuryango wanje turifuza kubaka inzu niniya kugirango tuve aho twahora tuba rero turiko turarondera abafundi babizi neza kugirango baze kudufasha.

Iyo abanyeshure bacererewe baratinya kwinjira mwishure kubera baca babashikiza mubihano imbere yabandi bana rero bahitamwo kwikinga inyuma yamashure abandi bakicara kure kugirango ntibababone

Hari umuntu yigeze kuba ariko arandenganya ashaka kuntwara agatongo kanje naje ngaha kwitwara kandi barantunganirije neza, nta biturire bashobora kurya, bumviriza bose uko bari.

Inyubakwa nyinshi zirashaje. Usanga hasi zaratewe n'amazi zimaze guhindura amabara, zisigaye zirabura kubera batazitaho ngo bazikorere imivo itwara amazi imeze neza.

Iyo abanyeshure bariko bariga, ivyinshi bavyimura babikuye ku kibaho kandi niyo cuzuye barafise ibufoshi baca bahanaguza kugira ngo bashobore gushirako ibindi.

Ingibako byubatse ahantu mu biti bitari bikeya bitanga akayaga rero abakorera imirimo itandukanye nta bwo bashabora kwumva ubushuhe, kandi hari n'ibendera u gihugu na yo munguma iri hejuru.

Ishure igitiriwe umutima mweranda ntiritanga ubumenyi bw'ivyirwa gusa, ariko rirafise n'ibindi vyigisha kubijanye n'ivyo gusenga, kandi abanyeshuri baho barakunda kubahimiriza kugira ngo na bo bagende mu bintu vyo kwihebera imana.

Agace k'iwacu hari hamaze imisi hagwa imvura nyinshi, ariko uno musi ndabona akazuba katanguye kwaka. N'ibiti vyari bisigaye bifise amababi menshi.

Abayobozi b'ishure ritoya rya murago barahimirije abana kugirango babwire abavyeyi babo babahe amahera ibihumbi bitanu bitanu kugirango bashobore kongereza intebe izo bari bafise zari zikeyi cane.

Ikigo citiriwe Umweranda Yozefu, barashizeho n'igishusho ciwe aho imbere y'aho winjirira, kandi bakora ibikorwa vy'urukundo. Bafasha abana benshi bidakunda ko biga kubera amahera y'ishuri, ndetse n'abagendana ubumuga.

Igenekerezo rya mirongibiri na kane ntwarante umwaka wa bibiri na mirongibiri na gatandatu, abanyeshure bo mu mwaka w'icumi na rimwe mugisata c'ibiharuro, bari baramutse bariko bakora ibibazo ,kandi abenshi batashe banezerewe ngo ntibabahaye ibibagora.

Abanyeshure babakure ntibashobora gutaha muhira ngobaje gufungura ahubwo baca baja kuraba aho bariko bako icapati canke bateka ibiharage bakacabatanga amahera bafungurire aho nyene.

abanyeshuri biga ngahanye ababyeyi babo bafise imodoka igihe cyo gutaha iyo kigeze uca ubona zatonze zibarindiriye kugira ngo babatahane ariko hari n'abandi usanga aba batwara bamaze gucererwa

Ahantu hari ibiti vyinshi usanga keshi atazuba bihashikira cane, kandi n'imvura ibirwa rero abahaba bava mu mazu yabo igihe hari ubushuhe bakagenda kwicara mu gatutu.

Inyubakoni nziza hari n'amabendera abiri aguma ahungabana n'i yo imvura iguye abariko baraha cane bashobora gutarukirirwako n'ibishanga, kubera barahasize utubuye twiza abantu bashobora kucako.

Aya mashuri yo mu Ngagara yubatse neza, Kandi ni menshi har'abana batari bakeyi, barateye n'ibiti bishobora kuza bitanga akayaga. Kandi n'abigisha baho bafise ubumenyi budasanzwe.

Ubwhe co ibibazo abanyeshuri barerekana cane canke abandi bakarabira ku dupapuro bababanditse dutoduto rero umwigisha, ariko arabaraba keshi usanga yikinga nk'inyuma y'umuryango canke hanze ku madirisha kugira ngo ashobore kuraba abariko baribahama aba hane.

Abanyeshuri bamwe bamwe batakure ntibashobora kugenda gufungura muhera, kubera baca bagaruka ba cerewe, ariko baca bagenda kuraba aho boba bateka bakariha amafaranga kugira ngo bashobore gufunguraho.

Amabarara menshi hashunguruka, kandi yikaburinde imodoka zirakunda kugonga abantu bariko barajabuka iyo hoho kegereye ishure ivyo vyama vyabaye kenshi.

Ibendera yigihugu cacu rifise amabara meza iritukura iryera iryurwatsi rubisi hagati hakaca haba inyenyeri zitatu kandi ntiziguma zihungabana hejuru haba kumashure canke ahandi bakorera ibitandukanye

Iri shure rirateye imbere. Barafise n'imodoka ziza zitahana abana zikongera zikabagarukana, ariko bakaziriha, mugabo amahera atari menshi. Harimwo na bamwe bashobora gutahanwa n'abavyeyi babo.

Abana biga kwa rino shuri bafise ubwenge budasanzwe, kandi barabaha n'indero, rero iyo hageze ibibazo ya Reta, usanga ari bo ba mbere. Kandi bakabarungika no kwiga mu bihugu vyo hanze.

Aba banyeshuri barakurikirana neza umwigisha igihe ariko arabigisha abandikira ku kibahu kandi baramukunda na wenyene arabakunda arabigisha n'ibijanye n'indero kandi akabahimiriza kugira isuku ku mibiri yabo no ku vyambakwa vyabo.

Mu miryango y'amashuri menshi usanga bashira ko amatangazo araba abanyeshuri n'abarezi iyo vyataye igihe bakabimanura bakaca bashira ko ibindi ni yo mpamvu keshi haba hari udupapuro twamaze ku matako.

Amabendera ari kubahungabana hejuru, ni ay'ibihugu bitandukanye harimwo iy'u Burundi n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoreraho ibintu bitandukanye.

Kwubaka amashure canke amavuriro hama bakahasiga koridoro aho abantu baza baraca, usanga ari vyiza kubera henshi iyo imvura iriko iragwa barenganaho batariko baranyagirwa ,bagashika mu mirimo yabo bagisa neza.

Iyo abana batashe muhira kuruhuka, barasubira bakagaruka kw'ishuri na bagenzi babo kugira ngo babe barigishanya ivyigwa baba bize batashoboye gutahura neza kandi niho baca bagira ubwenge.

Iyo hateye ingwara z'ivyaduka mu bihugu, ibibanza bihwaniramwo abantu benshi, usanga barashizeho indobo irimwo amazi ariyo bita kandagira ukarabe kugira ngo abarengana bose baze barayifashisha ntibaze barandukizanya.

Inyubakwa nyinshi usanga barateye uduti canke udushurwe imbere yinzu zabo kugirango kugirango hashobore kuberwa cane kandi ahenshi cane usanga bafise namatara hakaguma habona igihe cose

Izi modoka zihagaze ngaha nizaba tegetsi batandukanye umwe wese aserukira ubushikiranganji bwabo kandi baje kuraba ko irishure rikora nuko abanyeshuri baho bameze

Gushiraho kandagira ukarabe aho ukorera ni vyiza kubera abahaza baba bavuye imihingo itandukanye, bashoboka kuba bokwanduza abandi za ndwara ziva kw'isuku rikeyi.

Keza n'umunyeshure akunda guceregwa cane mw'ishure. Umurezi wiwe yama yamusohoye hanze akamwirukana canke akamutuma umuvyeyi. Niyo ariko ariga arasamara cane.

Ishure ritoyi rya Gitega ryigamwo abana benshi, kandi n’intebe sizikeya. Ariko usanga ku mpome barahanonye kubera baguma bahakorako bagenda kwandika ku kibaho ivyo baba bariko barababaza.

Twari tumaze iminsi dufise uruzuba rwinshi ariko unomusi hazindutse hari ikirere cimvura rero twitegure kuzoca tugenda gutangura kurima kubera tuzoba twabonye igihe ciza

Abantu benshi baramaze kugendeza ikirere bakabona yuko hagiraharwa imvura canecane iyo, ariko haraka izuba rikaca rihera bakaca hatangura kuza igipfumu cishi.

Imeza y'umwigisha akorerako yongera aterekeko utuntu twiwe twose, yama n'imbere y'abanyeshure kugira ngo ashobore kubabona bose uko bariko barakora, ndetse n'abasamara bashobore gukora.

U gisagara ca bujumbura gisigaye caragutse cane usanga ni mu misozi hasigaye hari inzu nziza barahateje imbere, kandi baba bafise amatara n'amazi.

Iyo hageze umugoroga abanyeshure bose bamaze gutaha umunyezamu aramanura ibendera ryigihugu akaja kuyibika kugirango ntihave irara hasi bukeye bagasubira bagasubira bakayiduza

Inyubako yubatse hagati yibiti bitandukanye barafise nivyivyamwa n'ibindi vyubundi bwoko, abahaba ntibashobora kumva izuba kubera bararonka akayaga.

inzu nyinshi mu burundi usanga zubakishijwe amabati bagasiga nirangi ryera abenshi usanga bashirako nk'ubuntu hejuru kugira ngo haze harinjira akayaga ubushuhe bugabanuke

Harumuntu twahuye aca am baza ahantu ubushikirangaji bw'indero bukorera nca ndahamurangira ndamubwira ko aja kuhablna ibendera ry'Uburundi kandi ikindi ko hari nuduti aza gusanga imodoka ihagaze musi yatwo.

inyubako uyamye ubw'inyuma umenga irahengane ariko niko bibubase imbere imeze neza cyane kandi n'abayeshure bahibwira usanga bambaye neza bakatahana ubumenyi bwinshi

Abanyeshure bariko bigira hano hantu, bize umwanya muremure bamaze kuruha, bamwe bariko barakurikirana abandi na bo bariko barasamara. Harimwo n'abariko bariterera inkuru.

Abana biga ko aya mashure barabigisha cane ivyerekeye ivyo isuku igihe cose bamabaza nututwatsi bateye kugira ngo bashobore kudukata neza, kandi nabonyene bakigirira isuku ku mubiri ya wabo, ndetse n'ivyambarwa bambara.

Amashure yo Mungagara, yubatse ahantu heza cane, barateye n'uduti inyuma yaho kugira ngo dutange akayaga abanyeshure bashire kuronka aho baza bararuhukira Kandi n'ibemdera ry'igihugu cacu c'Uburundi tuguma turibona rihungabana hejuru.

Abanyeshure baba ahegereye ishuri ni bo cane cane ukunda gusanga bakunda gucererwa kubera baguma mu dukorwa two muhira barindiriye ngo baraja kwumva ngo ikengera ivuze ngo bace bava mu rugo.

Abantu baba mw' ino mihana begereye amashuri kandi hari n'ikibuga bashobora kuza barimenyererezamwo inkino zitandukanye abavyeyi rero bararungika abana babo kuba baraza kwimenyereza.

Abanyeshure bageze mu gihe c'ibibazo bashirako umwete mu kwiga. Iyo ubonye ur'umuvyeyi umwana wawe atahanye amanota meza urishima kandi ukanamuha n'agashimwe kugira ngo nuwutaha aze yige ashizeko umwete.

Mugihe c'ici ibintu ibiti vyishi ndetse n'ivyatsi biruma kubera haha hariko haraka uruzuba rwishi ariko imvura iyiguye ugacusanga biriko biratotahara hakaza amababi mashasha.

amashuri menshi akenye intebe akwiye guterererwa kugira ngo bashobore kuzigura kubera abanyeshuri bararuha, bamwe baba bicaye hasi abandi nabo ugasanga barahagaze.

Twariko turatembera n'umugenzi wanje. Abavyeyi bari badutumye ngo tugende kuraba ishuri ryiza kandi ritanga indero kugira ngo bashobore kwandikishaho abatoyi bacu, twaciye tubona iryitirirwa Mpwemu Yera, ni ryo twaciye tubabwira, kubera twumvise amakuru y'uko, baramura abana baciye ubwenge kandi bafise n'indero.

Ibiyo biri ku madirisha canke ku miryango iyo bishaje usanga bitabona neza bisaba yuko bimaze igihe umuntu yoza arabihindura agashirako bishasha.

umuyobozi w'ishuri toyi rya mukaza uno umunsi yazindutse azunguruka mumashuri yose araba abayobozi uko bariko barigisha abanyeshuri asanze abatabikora neza agaca abasubiriza abandi.

mu ngagara usanga hubatswe amashuri menshi kandi hari n'amazu atari make abantu babamwo gusa menshi n'ayakera yarashaje kandi usanga ari magufi magufi ashushe ariko bagiye baratera ibiti bizana akayaga kugira ngo birinde

Abanyeshure batatu bicariye ngaho onye kuno musenyi bacerewe rero batinye kugenda mw'ishure aha barindiriye yuko abandi bana basohoka bagaca batahana abavyeyi babo ntibaja kumenya yuko batigeze biga.

Ahantu henshi ubu barateye imbere ntuzosanga bacubaka zanzu za kera zisakagijwe ibyatsi cyanke amahuba abenshi babwiye barashyiraho izindi nzu z'amabati

Aha hantu har’imashini nyinshi nyabwonko, abashaka kwimenyereza ivyo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi baraza ngaha bakabigisha , bakariha amahera Kandi benshi bataha babimenye neza.

Iri barabara ni rinini cane kandi riri ahantu hashunguruka, harakunda kuba amasanganya bisaba ko abariko banyonga amamodoka banyonga bukebuke n'abantu bahakorera ntibahure n'izo mpanuka.

Amavuriro menshi usanga bafise isuku ryinshi, kubera haba hahurira abantu bagwaye ingwara zitandukanye, rero ugasanga ni ukugira babarinde za ngwara zituruka kw'isuku rike.

aha hantu hari amazu y' akera kandi ariko arasaza nimagufi magufi iyo ar'indani umva ubushuhe bwinshi niyo mpamvu benshi baba barateye ibiti kugira ngo uze urabaha akayaga

Abigisha n'abandi bakora m'ubuzi butandukanye bwa reta barabwitaho cane kubera barazinduka bagatondera amasaha kugira ngo ibihano babaha ntibice bibafata.

Igihe co kuriha amehera y'ishure iyo kigeze usanga abana batiga neza kubera bamwe barabasohora bakaguma hanze abandi nabo gasanga bari mumarabara bariko barataha.

Ishuri ryitiriwe Mpwemu Yera ry'i Bujumbura ririgisha neza kandi rigatanga indero ku bana bahiga bose bagatahana amanota meza, kandi niyo bashitse mu mihana yabo usanga ari abana bafise indero.

Nariko ndatembera mbona urugo rwiza kandi bateye ibiti imbere y'inzu n'utundi twatsi tw'ubundi bwoko. Hari agatutu uja gusanga n'ibitungwa cane cane impene zikunda kuja kuharisha ndetse no kugamaho akazuba.

Hari umugiraneza yitanze mu gufasha ishure rya Musaga mu kubaha intebe zishasha kubera yari yarigendeye abona abana bamwe ntibagira aho bicara kubera bari benshi cane.

Igihe c'ibibazo, usanga abanyeshuri bashizeko umwete mu kwiga badasamara, kandi n'abigisha babo bakabakurikirana cane kugira ngo barabe ntiberekane. Usanga benshi bariko bakorera ku mpapuro kandi bakabitora, kubera baba barabahaye imyanya yo gusubiramwo.

Iyo batashe canke baje ku mashure, bagenda bitonze. Hari ama esikariye bashizeko ariko ugutinya ko bokoroka baciye babashirira n'ivyuma mu mbavu bagenda barifatikiza mu kururuka.

Abanyeshuri biga kw'ishuri rikuru ryo mu bwiza bariga neza kandi barashirako umwete, bafise n'isuku ridasanzwe ku myambaro yabo kandi usanga igihe hageze ibibazo barashirako umwanya mwinshi bagasubiramwo amasomo baba babahaye.

Igihe co kuriha amahera y'ishuri iyo kigeze na bana benshi kubera baba barayariye kandi abavyeyi barayabahaye, baca batinya kugenda muhira, hama bakarindira abandi bantu batashe kugira ngo batahane, kandi baba babirukanye.

Abana bibwa kuri yuniversite, ubu ntibagitondana impapuro baja kwandikako, kubera uwu ume hagenda haratera imbere basigaye bajana ama mashiynenyabwoko ni yo bashiramwo ivyirwaba, ariko bariga.

kwiga guteka nibwiza cyane kubera nimirimo ikorwa hose yaba muhira ahubaye cyange ahari imanza rero nohimiriza abantu benshi yaba abigeme cyange abahungu ko bokora uwo mubwa

Ishure ryitiriwe Umweranda Tereza, abaryigishako benshi usanga ar'abihebeye Imana kandi cane cane bitaho abana bagendana ubumuga butandukanye.

Mugabo gufotora ni mwiza cane abenshi basigayiye bawuhurumbira, kubera babona yuko bakenerwa na benshi cane cane mu manza, kandi gushobora no kuraba ibirikure vyo abandi batabona.

Imashine ni niniya cane kandi iranagoye no gukoresha usanga ata bakozi benshi bahakorera kandi iyo ugiye ngo bakumenyereze nahonyene bagusaba amahera menshi.

hari ibintu vyerekeye ubuhinga bwa none bari badutumiyeko kugira ngo tuze kwiga harimwo nabazungu ariko baravyigisha nabaza kubisoma ariko vyitabwe na bakeyi kubera intebe nyinshi wasanga zigaragara

Abahungu babiri bari ngaha bariko biga ibijanye ngurukanabumenyi umwigisha wabo nawe ashizemwo umwete mu kubigishiriza ku mashini nabo nbariko bakorera ku materefone yabo.

Ahantu bahigishiriza ibintu bitadukanye canecane ivy'imyunga, har'ivyuma vyinshi bitadukanye barabigisha gukanika imodoka kandi har'ivyuma vyinshi vy'ubwoko bitadukanye.

abanyeshure benshi iyo bariko bariga icigwa kibagoye usanga bariko barasamara abandi baraba inyuma babazanya kugira ngo barabe na bo ko bubitora kandi barafashanya kubera baba bafise urukundo

Ubushikiranganji bw'ibidukikije bwari buramutse bukoresha inama abanyagihugu , ndetse n'abaserukira abandi, kugira ngo bashobore kubigisha ibijanye n'ivy' ikirere. Iki gihe tugezeho inganda zabaye nyinshi ugasanga imishwarara y'izuba iriko iramenana amaso.

Aba bantu babiri barakundana cane kenshi iyo bahuye bararamukanya kandi bakaca baja gusangira utwo baronse uno munsi bari bahanye amazi

Abakoze bakora mubisata cibijanye no gukora amatara usanga bikingira cane mukwambara impuzu zisa no mumutwe bakahakingira Kandi usanga babizi cane

Igihe bariko barasudira barikingira cane umubiri wose ndetse mu maso bakahashira ikintu gikomeye kugira ngo arya masase ataragurika ntahave abaturira canke ngo bashe ku ntoki.

Umwuga wo kubaza ni mwiza cane benshi barawitaho ,abakozi baho baba bambaye umwambaro w'akazi Kandi baramenyereza n'abandi benshi baba bafise n'ivyuma bitandukanye bashobora gukoresha.

Uno munsi haramutse haka ikizuba ncinshi ,kubera ni mugihe c'ici usanga abantu benshi bavuye mu mazu, kubera ubushuhe bakaba bicaye ahantu hose haba har'igiti gitanga umuyaga.

Ahenshi iyo bagiye mu nyigisho zimara imisi mikeyi, barabaha ivyo bafungura n'amazi yo kunywa kandi bakongera bakabaha amahera bashobora gukoresha mu kuja muhira.

mustanteri yari yatumiye urwaruka kugira ngo ashobore kubakoresha inama igihe bari mu buruhuko babwire uko bo kwiteza imbere kandi n'uko boza barakorera hamwe

Abanyeshure biga ngaha nabahungu nabakobwa Kandi barakuze, kubera nimwishure rya iniverisite .Bashirako umwete mwinshi mukwiga ntibashobora kugora abigisha babo kubera bobo babazi icabazanye nabo mu minsi azoba Ari abarezi.

Aha hantu hari ivyuma bitandukanye vy'imodoka, umuntu wese afise iyapfuye, arashobora kugendayo bakagira ico bamufashije kubera barafise ubumenyi budasanzwe.

Kwubaka igisenge cy'ivyuma ntibiba vyoroshye. Abakozi baho barakunda kuhagirira umasanganya ariko baragerageza kwipfunga kugira ngo bikingire baba bariko bakoresha umuriro rero turiya tuntu dutaragurika twoshobora kubaturira.

bamakanika bakanika ibintu bitandukanye gusanga bazi ibihimba bibigize bugasanga kimwe cyose barazi icyo gikora n'aho mubisambura bagasubira kubiteranya neza bigakora

Abize umwuga wogusudira barifuka hose nomumaso kugirango Arya masase ataragurika ntabaturire kandi usanga bafise ivyuma vyinshi bariko barakora.

Nariko ndatembere ndondera ahantu nobona akazi naciye nshika kuruganda ruri rwimachine zitandukanye sinigeze ndabitahura umukozi waho yaciye anyemerera ko ashobora kunyigisha.

Amahiganwa iyo atanguye, abakinyi bose ubasanga mu kibuga bariko barakina. Kandi bashira ko umwete kubera bose baba bashaka gutahana insinzi; ndetse n'abamenyereza babo baguma bahari igihe cose.

Hari haramutse hatumiwe abaza kwiga ivyerekeye ivy'imbuga ngurukanabumenyi. Hari haje abazungu n'abandi birabure kandi umwigisha wabo arabifisemwo ubumenyi cane baza bavyumvise cane mabaze gutaha bace baja kuvyigisha abandi.

Abakora umwuga wo gusudira usanga bambaye hose kuva ku maguru gushika no mu mutwe, kugira ngo utu dusase tuza turaturagurika ntidushobore kubaturira ku mubiri, babifisemwo uburambe ntaco bashobora kuba kubera baravyize neza.

babantu mu bice ingaha baraberewe cyane mu ntuzu zitandukanye batumiwe mu nama kugira ngo baze kwigira hamwe ibijyanye iterambere kandi hari hatumiwemo n'abihebeye imana

Abana bariko baribwa ibijanyene vy' amatara barakurikiranwa cane n'abigisha babo kugira ngo babimenye neza ni bagenda gukora mu nzu z'abantu ntusange babikuze nabi hamo bakaziturira.

Nagiye kubitaro ngiye kuraba umuvukanyi wanje ncansanga bariko baramuvura kandi ariko aratora mitembe ariko hariho abandi bariko barimenyereza bari bafise ikintu c'igipupe kimeze nk'umuntu nico bariko baravurirako.

Umuyagankuba ukora mugisagara ca bujumbura aha anye niho uva. Abakozi bahakorera nabo baguma bavyitaho kugirango ntihagire amazu y'abantu yoshobora gusha.

Nagiye kwa muganga kuraba umugenzi wanje yari agwaye, nca nsanga abaganga bariko baramwitaho neza. Ariko hirya yaho hariho abandi bariko barimenyereza kuvura, bakorera ku kintu bakoze kimeze nk'umuntu.

Abigeme benshi bubu nabonyene basigaye barateye Imbere, basigaye bakora mubirabo bitandukanye kera ntibashobora abavyeyi babo kubemerera gukorerayo baca bibazako bagiye mungeso zubuhumbu.

abavundi n'abayede bariko arubaka hano hantu barabashyitse ko mwete kubera umukoresha wabo aguma ari hejuru yabo baja gutaha barushe ariko abahemba neza cyane

Amashuri y'imyuga kera wasanga akunda kwiga abana b'abahungu, abigeme wasanga ari umwe umwe. Mugabo ubu unye bose basigaye baja ku vyiga. Kandi bahakura ubumenyi, bakaronka n'ubuzi kubera ari ibikorwa vy'amaboko.

Abigeme benshi ubu usanga bakorera mukirabo ari naho baca bandurira ingeso zibi, kubera abaza kuhanywera usanga bariko barabinjiza muvyo badashaka bakura no kubuzi bwabo.

Abakingi b'umupira wo umuboko umwe nu misi bariko barahiganwa aba bambaye umwambaro wera barakunda gutahukana intsinzi, kubera bafise umumengereza abizi cane, kandi akabitaho.

papa wanjye yari afise imodoka hama rimwe ndiko ndayinyonga naciye ngonga ariko baca bandangira ahantu hari bamakaneka bazi kukaneka neza niho naciye ndayijana kandi barayikoze neza

Abagime nabo ntitwasigaye inyuma mu kuja kwiga ibijanye nivya matara mu gihe kera twabitinya wamenga n'umwuga ushobora gukora abahungu bonyene ubunye bose basigaye bavyitaho.

Kwiga gushona, nivyiza cane, kubera birimwo akazi, kandi ibikorwa vy'amaboko Ubu unye nivyo bisigaye bibeshejeho abantu. Abize baragerageza kurondera ubuzi bakabubura.

Umwuga wo kubaza nimwiza cane nowuhimiriza benshi ko bogenda kuwiga ababikoramwo bararonka amahera menshi kubera abantu baguma bubaka amazu bagashaka amadirisha n'imiryango ndetse n'izindi mbaho zitandukanye.

Uno munsi hari haramutse hari inama ihuza abarongoye amasengero atandukanye yari yitabwe n'abantu benshi bavuye ahantandukanye kandi babajije n'ibibazo bitandukanye.

Umwigeme yambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero kumutwe isa n'umuhondo ariko arigisha Abanyagihugu uko bokoresha amatara kubera aka gace arimwo ntabwo bahora bayafise .

Aba bantu babaye abagenzi kuva kera kandi bukuri , bagiye barafashanya utuntu twinshi bongera basangira ibitari bike kandi uyu muhungu w'imwirabure ubu unye ageze kure kubera uyu muzungu ariwe yagiye aramufasha mu buzima bwiwe bwose.

Kumenya umwuga wo guteka ni vyiza cane kubera abenshi baba bashaka abakozi babakorera kandi hari igihe usanga bafise amanama canke abashitsi b'iteka bigasaba ko babaronderera imfungurwa nziza kandi ziteguranye isuku ziryoshe.

Amakarishi yimashine zitandukanye baba baciye ubwenge kubera ziba zifise ubwuma bwinshi bategerezwa kubufata kumutwe kamwe kose bakamenya ico gakora kugira ubu ntibashobore kubwica kabiri

Igihe c'ici usanga hari izuba ryinshi cane. Ahuciye hose ubona hatuma inkungugu. Abantu nabo bakunda kuja kwicara munsi y'ibiti igihe barindiriye abandi ngo baje muvyo bateguye.

Ubuhinga bwa none bwaraje ubu ntamuntu numwe akiba ahantu hatagira amatara abenshi basigaye bakoresha umuriro ushajingishwa n' izuba ugasanga mumazu yabo hariko harabona.

Iki giti ahantu giteye usanga habereye ariko mu gihe batacitayeho ngo baze baragikurako ayo mababi yashaje usanga kidasa neza ndetse nutundi twose tuhateye dutandukanye bisaba ko baza baratwitaho bakaza baradukorera isuku.

Abamashini nyabwonko yakera usanga atandukanya na y'ubu abenshi nta vyo bagikoresha, kubera baza bajana ntibigezweho ni vyo usanga arivyiza.

Abanyeshure bariko biga uko bakora ibirato. N’umwuga utamenyerewe cane mugihugu cacu c’Uburundi ariko ubu unya wijukiwe n’abana benshi b’abahungu n’abakobwa Kandi ni vyiza cane kubera ubu unye ntabuzi bukihari.

Abantu iyo bakoze haragera igihe bakaruha, hama bakaruhuka bagaca baba barakina imikino itandukanye. Hariho ababa bariko bakina insoro cange n'ibindi.

Abavuzi b'ibitungwa, uno munsi bari bagendeye iwacu, kugirango baze gusuzuma inka zoba zaramaze kwandura ingwara. Basanze harimwo imwe imaze kugwara, nayo baciye bayitera umuti izindi nazo baca barazikingira.

mu buzima dukwiye kwirinda abagenzi benshi kubera havamwo urusaku tukagira umugenzi umwe kandi w'ikimazi ni we agira aho agukuye n'aho agushyikanye

Ahanye babereka amashusho ari mu mashini zanyabwonko hama bakacaga babwira basubire mo na bo bayacape ku mpapuro zera baba bafise ibikoresho byose bakoresha amagome yo gufuta ndetse n'ivyamabara atandukanye bashobora gukoresha.

Kwiga ishuri ryimyunga ntivyiza cane kubera bigisha ibintu bitandukanye rero iyo wabikurikiranye neza ntushobora kubura ico ukora mupfuma we wenyene wifondera umurimo ugakoresha amaboko yawe.

Igihe tugezemwo Abana benshi biga bakabura ubuzi, lero twiteho kumenya gukora ibikorwa vyamaboko cane cane twige amashure yimyuga.

Indwara y'amaso n'ikiza camaze gutera mu gihugu cacu usanga abenshi bambaye amarori ataco bashobora gukora kubera ukutabona abakuru, n'abatoyi bose usanga ar'uko.

iyo ndiko ndarondera inzu zo gupanga ndagendereza nkaraba urugo rurimwo ibiti kubera arivyo bitanga akayaga mu gihe c'ubushuhe no muci izuba riba ari ryinshi

Abakora mu gisata cituma tumana ko nkamakuru bafise imashini nyinshi bakoresha kandi igihe cyose bama bari ku kazi kugira ngo bashobore gutohoza ivyabaye mu gihugu.

Icuma gikora ibintu vyinshi, usanga bariko baragikoresha mu gihe bariko barugara ibindi vyuma vyarumutse, kandi umukozi ahakorera akenshi, usanga ari abahungu, n'umwuga utitayeho abakobwa.